Soo aaraa ke o xooxaa? A jeg wa andoona ye ten o ñoowta wene o jikwaniin kene yiin .

Kaaga fop ko ñoowtan ndi ? pour mbind ne soom

AAraa ke nanaam o laya yee dés fois ko utiliser a poudre fe poudre fe pour xaro?

Dés fois nanga jega <hesitation> aaraa ke na jega attaque. Manaan de nqurooyo yiin kene yiin. Manam nu na conserver a ma ma andoona yee comme xuurkee fi'kee dara?

Kam ga'aa we andoona yee dés fois gaa pudaranooyo yiin kene yiin pour jegkee attaque?

Soo aaraa ke kaa jegaa wa andoona yee manaam ko geektan pour mbaan fa. o xooxtin, a jeg wa andoona yee pour o ñoow ole yo a jeg wa andoona ye comme genre, dés fois anaa jegaa

Soo ndiig ne passer anga. activiter fum o fi'aa ii

Nangaa xooxaa fo jem?

Soo na qoox ake yin activité ke jegoona fop . Ban jafe jafe jeg o teen?

Nu ne njafandikoora ay seko yiin kene yiin tamit? ii

Soo aaraa ke yiin kaaf ke yi nu nangee njega jafe jafe pour ngeek ale? Geek ale Nu na njegaa ay ndapin kene yiin.

surtout a pom.

Mee o geeka ma me o geekaa maaga ten o geeka fop aaraa ke yo kaaf ke yo? Maaga o geekaa

A ñaaw de ga'oogum ta ɓekel no bidong a fi'el

A jegaa no wa andoona yee na xa saaku mbi'aayo. Dés :fois fois ta jeg a quruur rin kene yiin?

<hesitation> <hesitation> gusax moom waagee utiliser tel . Kaa gusax na moom we utiliser tel.

Machine ne na xobditel?

Sug ale koy na deme'oora a sug ale? kaaf ke. kaaf kaa jegaa machine ka na ngaraa meen.

Na xa saku fi'el?

<hesitation> <hesitation> Kaaga fop kaa jegaa teen? Ndaa kaaga war a jeg produit ka andoona ye waran o fi' teen pour. jegkee.

Non fi'kino no ngaaf ne xaƴa o fi'in no saak le yiin kene yiin bo andoona yee matkee ma .

<hesitation> Kaaga wooree sax.

So xa bug o manaam xa bug o lay ka andoona yee i layiranooyo yaga bo ndik ?

Pis ke yiin kene yiin fop.

Koo xotaa surga?